Etɔgã aɖe toe nye ya yi ke etɔŋu nɔ gãgãgãwo le etɔto eye ame gbogbowo nɔ anyi ɖe etɔtsomɔ̃ aɖe dzi eye ame bubuwo le gota le wohem be woaɖiɖe egota. Eye wo sɔgbɔ ɖe mɔ̃a dzi ŋutɔ.

Asimee nye ya yi ke yevuwo le asia me eye wo le awu kple kukuwo dzram. Kuku ƒe amadedewo le vovovo. Eɖewoe nye aŋtsiɖiɖiɖ, eɖewo nye blɔ, eɖewo le yibɔ eye ɖewo hã ƒe amadede le dzie ɖe ye wo le asia me.

Nudzrala aɖe le afiya yike amea ɖe le eŋgɔ. Nudzrala do awu ɣi titi eye wokɔ eɖe hã kɔ bla ta eye nudzranuwo le eƒe ŋkume eye gamekpli le eƒe ŋgɔ adzudzɔ le tutum le eme eye nu vovovowo le eƒe axa dzi.